Ha giddon ooratta ooratta caammay giyaa gelis geettes shin tawkka qassi tohuwan yedhdhiyoo caamay wuridaagaa shammanaw koyawttas shin he caammaa gatee woyseeshsha?

Issi shiiqi puulatti uttida apuupaa shiishshi qachchidoogaappe guyye baggaara diya godaa bollan tiyettida qalamiya meray ayibee? Ha giigi uttida sohoy awee?

Tanaara ta laggiyaara wolaytta soodo allaxxana biidosan issi juuse keettaa geli uttidaashin juusiyaa ehidoogaa bolla vimto eetettiyaa mal'ettiyoogee digaagaa gujoogee keehippe mal"ittes.

Issi elleekittironikke miishshay de'iyaagawu maadoy aybee? Ha elleekittironikke miishshaa awan bayziyonaa? Wolaytta soddo ambba giddon ha elleekittironikke miishshan go'etiyaa asay appunee?

Issi issi asay bantta keettaa keexxanaw go'ettiyoo shakilaa medhdhiyaa maashiiniyaa paranjjati medhdhidogaa asay yiidi be'idosona shin he maashiiniyaa eti waati medhdhidonaa?

Shuchchay maaraara dooretti godaa ba'idaaga lanqqeera biddi de'iya bitanee ba kushiyan oyiqqido pesttaalliya meray ay malee? Ha bitanee wottido qophiya merayikka ayi malee?

Dumma dumma qommo qanxxiyaanne biittaa aylliyo birata miishshati bayzettiyo man'iyan issi orddenne karetta mishiriya bayzaydda diyarippe issi bitanenne mishiriya shammanawu xeelliiddi de'oosona.

Issi bazzo gidon citan citan hemettiya do'attuppe issuwaa gidida osuwaa wudee maaraan kanttidi biidi shaafa kare wodhdhidi haattaa uyiidi doosonna.

Qoodidi wurssanawu danddayenna asaa keenay abbaa bollaan wolwolluwaara hemettiidi de'iyaageta be'iyoode kundanaaniyaageta malatoosona shin eti qassi abbaa beettay shooccenna giishshawu kunddokona.

Naa"u salo mera malatiya orottoy de'ees, ha baggaara ciiretti uttida masettida shuchchaykka beettees. Kaqqetti uttida misiliya bollan wolaytta wogaa qonccissiya hadekka beettees.

Issi sohuwan kushiyan medhdhidi hiillati giggissiddo shaatiya bollan xiixxa ashoy, qaw'e barbbareenne anccettida shunkkurutoy beettees. Sintta boottaa maayuwa maayidi eqqida asikka beettees.

Tohuwa kaasaa anaaciya anaacettiiddi diya naa"u baggan de'iya kaasanchchati dumma dumma maayuwa maayidi kaa'iiddi diyageetuppe ya baggaara qassi eta kaafiyageeti de'oosona.

Dumma dumma meraara de'iyaa birilliyaan de'iyaa uyiyoo ushshaa qommoti eqqidaageti beettoosona. Etikka bootta adil"e ciishsha meranne qassi zo"o meraykka eta giddon de'ees.

To"i uttida coociya bollan suuppa mittatikka de"iyaageetu yuushuwan heezzu qummaa kattiyo mesqeleeteti de'oosona. Mesqelete aybaappe meeretti qassikka eta medhiyay oone?

Dumma dumma bollaa tiyetti loyttiyoo buquratti ha sohuwaan bayzettanawu giigi uttidagee beettees. qassi a sunttaykka baaziliniyaa gettettees. ya baggaarakka hara miishshati de'oosona.

naa"u u biireti issi sohuwan diyaageeti beetoosona. qassi a matan a xaafidibaa xayssiya miishshay beetees. awu meraykka keehi karetta malatenna.

Issi gastta bitanee bari shooqan eqqidi bari huuphiyan manaxxiriyaa wottidi gadiyaw giduwaan eqqidi sinttaa baggakko xeelidi de'iyaagappe guyye baggay keehippe dembba.

Issi mishiriya bootta naxalaa maayada shaashiyaakka ba huuphiyan qachchada saleeda bollan amaaratto doonaa xaafuwa xaafaydda dawusu. Ha mishireessi layttay woysa gidanee?

Keehippe coranne dumma dumma qommo wogaa qummati maarara dumma dumma urqqa miishshatun shaate malatiyaabatun giigidi zo"onne adidhe meeray diyoosan uttidosona.

Issi dumma dumma qottaan qanxxeretti, cukkeretti, oli wottido mittatinne qassi a bolli yaane haanne wodhdhida qara paasiyaa kalttati ha miittaa gijji qanxxanawu yiidaageetti doosonna.

Kattaa wottidi miyo keesi saaneti maaraara issoy issuwa bolli togetti uttaageeti beettoosona. Ha saaneti keehi muratti uttida sohuwan boottabaa hiixxoogaa bollan uttidosona.

Issi sohuwan beettiyabati pooqqe keettay beettees, eexxiya xomppe, sinttaara hemmettiya kaammee, asay, eqqidaa mittay, kaqqettida maayoy heggaanne hegaa malatiyabati de'oosona.

Issi shara malay hiixettidaaga bollan dumma dumma buquratu qommoy de'iyaageeta gidishin, he buquratu sunttay aybee? Eti de'iyoosaappe haddirssa baggaara de'iyabati aybee?

Issi heeraa geeshshatetta loyttidi oyqqana xayiko xeelawukka iitees. Hegaa xalla giddenan dumma dumma harggiyaa attidi immees. Asay ba heeraa ba dussa loyttidi oyqqiyakko keehin lo"ees. Hagee awa heeree?

Issi zo"anani ekkiyaa sohoy giigi uttagee de'iyoode ha sohoy qassi dumma dumma upuupatun giigin miyiyaan qassi keehiippe lo"iyaa bootta meraara de'iyaa oydee giigi uttiis.

Issi lo"iya dirssay beettes. So baggaara qassi daro keettati beettoosona. He dirssaa bollan " biidi po'ite" yaagiya xuufee diyagee beettes.

Issi maccakko attumakko erettenna asa gedee diyagee issi aaho bolaaliya gixxidi boottaara karettaara walahan diya caamma wottidi sinttawu simmidi biiddi des.

Nu biittan issi hooteele de'iyaagee dumma dumma yeleta gallasata bonchchanawunne qassikka issi issi bullachchati kiyiyoo wodiyan asay go'ettanawu he puulattida heeray keehippe maades.

Kolettida keettaa bootan biittaa bokkiya kaamee diyaagaa heezzu issi mala maayuwa maayida attuma asati eqqidi xeelliiddi de'oosona. Biittaa kaashiyaa kaamee aymala hara go'aa immi?

Cora maccanne attuma asati bantta wogaa maayuwa maayidi bantta huuphiyankka qophiyaanne shaashiyaa qacidi biiddi beettoosona. Etappe sintta baggaara de'iyaa bitanee kasaararag Toophphiyaa banddiraa oyqqidi bes.

Wolaytta dere asawu keehippe bonchchettida wogaynne al"o buquratti deiyo dere. Daroto wolaytta ambban dere asaay qonccissiyabati guttaran hilanchchattu kushiyan poxettidi xeelanawu maadees. Heegekka wolaytta dere asaa qonccissiyaa wogeta maayuwaa ulduduwaa durssa bessees.

Geesaara keehippe adussa gidida kare meedosatu qoodaa giddon de'iyaa i sunttaykka suyilaaliyaa eqqidaara beettawus. Akka qassi maatay mokkidi kumidosan eqqaasu.

Xoossaa keettan haggaziyaa asay dumma dumma ogiyaan haggazees. Hagaappe issoy issipetettan xoossaasi yexiyoga gidishin issi mala maayuwaa qoriyappe tohuwaa gakkanawu maayoosona.

Daro asati issi sohuwan shiiqqi xeeliyode issi maccassiya ba huuphphiyan adil"e ciishshaa malatiya kootiya qaccada qassi kootiyakka adil"e ciishshaa malatiyagaa mayada guyye simmada eqqaasu.

A meray bootta gidiido issi paray de'iyaagee guyye baggaara de'itaa mittaa gaariyaa goochchiidi woxxiyaagee beettees. ikka darobaa caanetti uttiis. Sintta baggaara issi bitanee hemettees.

ha misiliyan dumma dumma katamaa karttay kaqetti utaagee beetees. ikka wolaytta soodo biittaa utettaa bessiya miishshaa gididdi eretees. keehi lo'es.

Zammaana caamati daroto giyan deosona. Etikka attuma asawunne macca asawu dumma dumma gediya payduwan deosona. Hagee macca asaa tohuwawu giigida zammaana caama.

sa'an xaafetti uttidabaa xayssanaayo issi sohuwan asay shiishshi uttidobay hagan issi sohuwan beetees. qassi appe garssa bagaara bootta meray dees.

Wolayttaa biittan kase aadhdhidi layttatun qoodan guuxxishin ichashshu tammappe dariyaa asati kawotidaageeta gidikkonne hegetu giddoppe keehi erettidanne wurssetta kawoy oonee?

ha wodee eehido maashinee booraa wolqqaa siitanwu biittaa goyiyaa maashiniyaa daro asay go'ettees. ha mashineekka daro biraa ekkiyoo giishshawu asay shammanwu yayees.

Xuman Keettay beettes. gassi a giddon dees. mitay garssan diyoogappe denddidaagan Keettaa giddoy Keehi beetenna. hegaa gishshawu tana Keehi lo'ees.

Salo gufanttuwan de'iya dere asay ba oonatettaa qonccissiyobatuppe sinttatiyageenne mule asay ammanidi ekkiyogee aybee? Wolaytta wogaa maayuwa qommoti awugetakkonne wurssada erayshsha?

Hagee wolayttaan wogaa woykko meeze xaliyaa getettiyaa tungguwaa woykko baqe xaliyaa getetti xegettiyaagaa. Hagee xaalee qassi asaa darobassi maaddees. A merakka qassi maata mera.

Tohossa Toophiya dalgga manttiya xaace polise keettaa yaagiya xifatee beettees. Ikka ha xaace keettaa bessiya malaataa gidiyoogee keehi daro ufayssees.

Issi bitanee oyidiyan uttidaagee ba sinttan cenggurssaa xoqqu oottiya buquraa wottidi kiitaa aattiiddi de'ees. Guyye baggaara qassi banddiray diyagee beettes.

Nu biittee itoophphee kawuwaara qassi hara biittiyoo ayssiyaa kawuwaara na"ay issippe kawuwaa keettan uttidi banttana koshida yohuwaa bolli tobbi simmidi pootuwaa denddoosona.

keehi ikkissiniyaan doodetti uttida dorssa orggee ha simmidi xeelliyaage kalo maata bollan eqqidi haytta corggochi uttiis shin I ay xeellidi de'i?

Issi zo'uwakko baqqi ekkiya meran tiyyettida keettaa meray de'iyoo kifiliyan issi yelaga na'ay hiniira ha eqqidi ba kushiyaan aybbakko oyqqi uttiis.

Issi issi zal'anchchati dumma dumma timaatimiyaa qommotaa coraa shammi ehidoogaa hara biitti caanissi efidi bayzoosona shin he zal''ee eta kessiishsha?

Dembban keehippe daro qooday baynna asati issoy issuwaara shiiqodi uttidoosona. Ha asay karetta maayuwa ubbay ayssi maayide? Qaasi eti ubbay ayssi uttidona?

Issi zo'o biittaa bollan tokketti uttida dozaa sunttay aybaa geeteettii? Asay ha dozaa ayba ayba allaalliyawu go'ettii? I ciiyyiiddi de'yo ciishsaa meray ay malatiyagee?

Issi maccaasiya mittaa qerettaa qachchada ba zokkuwan ba'ada zokkuwa zaarada bayidda diyara beettawusu. Qassikka ha ogiyappe ya baggaaranne ha baggaara woray des.

Biittaa kaashidi woykko bookkidi kessiyo sohuwan de'iya kaametu sunttay oonee? Ha kaameeti ay oottiiddi de'iyoonaa? Issi adil''e ciishsha meray de'iyoo kaamiya bollan aybi caanettidee?

Nu heeran ha giddon dooyettida issi pala lo'iyaa tukke keettay de'es. He tukke keettaa haraatuppe dummayiyaabay dumma dumma keehi lo'iyaa aleeqota maayettiwtis.

Payyatettaassi go'aa immiyaa corabaassi go"iyaa toketti diccida talebbay de'ees. Ha talebayyo giigiyo hanotay ay mala hanotan gigidi go"awu gakkiyaakko yootanawu dandayetti?

Issi bootta sohuwan maaraara xekkaa naagidi uttida dawutaray beettees. Ha dawutaraassi meray salo mala, zo"o, karetta, addil"ee ciishsha, giraaccanne bulla meray de'iyogeta.

Ha keettay keexettanawu daro buqurati shuchchay, peeroy, mittay, shafee shamettin anaaxee xeegettin keexettiis. Ikka asaa naati banttawu awaappenne iraappe, iitabaappe geemmidi attanawu maaddees.

Mantta Masire Dasalenya getettiyaa bitanee xaafido maxaafa bollan ogiyan kafuwaa naagiyaage tanaan gayttiis yaagiyaa huuphe yohuwan xaafettidaage giddon ginan karettay de'ees.

Issi aaho shooqan tokkeetti uttida bililinttida uttay beettees. Ha uuttay ubbaykka xeelliyode yelaganne gakkibeenna uuttaa gidishin sinttaaranne gidon qixxaqixetti uttiis.

Baanattida sohuwan issi oorattanne bootta giyan zal"iya zal"iddinne so giddon so oosuwa oottiiddi uttiyo qeeri oydeti de"iyaagetuppe issiniya ushachcha baggaara de"iyaara boottaa darawusu.

Issi naiyaa karetta kootiyaa bollaara maayada boottaa shuraabiya garssaara maayada maatta meray de"iyoogaa boollan xaafoy de"iyoogaa oyqqada eqqaasu. A oyqqidobaw birshettay aybee?

Nu heeran de'iya issi bitanee baw zal'anaw keexxido keetaa baw zal'anaw hanotay banqqatennan ixxin hara zal'anchchaw kera immidi wodiyan wodiyan he zal'anchcha kushiya nangiyooge a kessishsha?

karetta sohuwan diya issi mitaappe merettida miishshay beetees. a sunttaykka kaduwa geetettees. qassi qambbaraykka ha sohuwan qassi aara issippe des.

Ha wolqqaama uuteelee uttiyo oydeekka keehippe lo"iyo zo"o qalamiyan tiyetti uttida keettay kattaa maanawu giigissi wottoba milatiyagee xeellanawu puulaara de'iyagee beettees.

Wolaytta mootta giddon de'iyaa qaalay de''o yaagiyaa ammanuwaa kaaliyaa asatu shiiquwan de'iyaa kaallettiya asassi dumma dumma cuccuntta immanaw issi gallassay kereti uttiis.

Issi ola miishshaanne olanchcha caaniya kaamee keehippe yaashshiyaanne gita ola miishshaa guyyeera caanidi issi gita katamaa giddon de"iyaa ogiyaassi gidduwaan eqqidaagee beettes.

Adl'e meray de"iyo katta ayfee de"iyaagaa kattaa makkiyoo balddiyaan makkada matan diya bootta sharan qolaydda dawusu. Ha A oyqqidobawu sunttay aybee?

Issi meraara zo"o gidida kaamee biyo ogiyaan zoozee adil"e ciishsha meraa gidido ogiyaan bootta qalamiyaan siiletta uttida malaatee sunttay ayba getettii?

Nu biittan hamuusa gala gala giya gallassa gididaagan zal'anchchati harasaappe bantta zal'iyaa kaamiyan caanissi ehiidi bayzoosona shin he zal"ee eta kessii?

Daro miizzaa gelissidi yettiidi gaashshiyaa qoxxiyaa asay baasi darin waayettanappe giidi banttassikka gaashiyaa bollan hemettiidi sa'an coratti de'iyaageta be''idi de'eettees.

Issi duummaa duummaa meraara de7iya cora doozati kuumi uttido woraa giddon ayfe zo7o giddido dooza sunttay oonee? Cora doozati kuumi uttido sohoy awee?

Zammana mattaa oyqqanaw asay giigissi wottido mattaa koottay keehin coray issi heeran issisan wottidooga meray adil"e ciishsha gidishin hede mattay be'idi ciishsha giidi yaana mala maaddees.

Dembba sohuwaan shiiqi uttida dumma dumma meraara de'iya boora, miizziyanne mehetta asay oyqqi uttidi eqqidaageeti beettiyoode guye baggaara qassi naa'u adussa keettati doosona.

Keehippe cora dumma dumma miyo mitaa ayfetti issippe de'iyagettuppe zo'o meray de'iyooge aybee? Qassikka ha mita ayfetti aapun qomo malatiyoona?

Issi bitaanee tukkee kunttaaliyaara maaran doorettidosan tukkiyaa ayfee muccurakkonne woykko muccura gidenakko caaddidi xeelliidi de'iyaage beettees. Ha kaattay de'iyo sohuwaan qoodan keehippe daro kaattay de'iyoogee beettees.

Dumma dumma hanotan keehippe lo"o hanotan giigida quma qommota kattidi katta wottidi miyiyyo saaniya bollan wottido qumaa maanayyo shiiqida asi beettena.

Awayi awaxxiyaagaara yelaga cora attuma naati ayiba kuwaaziyaa kaa'yiyoonaa? Eta yuushuwaan dooddidi kumida asa qoodaa shaakkididi erana dandda danddayiyaa asi de'ii?

Daro qommo meray diyo ayfetti issippe sharan kaqetti uttiis. Etikka loomee, muuzzee, timaatimeenne haraati issippe diyageeti keehi lo'idi bayzzanawu shiiqi uttidosona.

Bodditte ambban soolo sabbaa yetta yexxiya jossy giyo yettanchchay bootta shuraabiya maayidi eqqiis. Geeshshaawu giya xuufee xaafettidaagee beettees. Heezzu paydoykka de"ees.

Burccukuwaa giddon addil"e meray de'iyo mattoyiyaa ushsha tigidi baggaasan hoommo xalaalay kummidooga issi dembba oyddiyaa bolli wottidooga uyyiya asi de'ii?

issi bootta biitaa bitanee naa'u kushiya asaakko sitti ootti wottidi diyoode naau asati boottaa maayidi yaa simmi uttidaageeti hagan beettoosona.

Wolaytta woga qonccissiya maayuwa mayida issi na"aay kaammiyaa ogiyan eqqiddi ba kuushshiyaa saluwaa dentiddi kehippee pocaammiiddinnee allaaxiyddi haakoo simiddi agiya bollaan eqqiiss

Kawottettaa seraara ohettiyaa yohotu baggaara ottiyaa a sunttaykka mantta Ayaala Abara gettettiyaa bitaniyaa sunttay ogiyaan kaaqetti uttiis. Ha asi kawotettaa seeraa baggaara luxi wurssidi oosuwaa oottiidi de'ees.

Issi adil'e ciishsha meray de'iyo sohuwan issi mala gidida cora caammati de'iyaageeta gidishin, he caammatussi meray ay malee? Ha caammati aybippe oosettidonaa?

Wolaytta sooddo ambban de'iya quma keettatuppe keehippe erettiyageenne cora asay Demmana danddayiyo sohuwan de'iya asho keettay awugee? Ha katta keettay kaamiya toggiyasaappe awa baggaara de'ii?

koorinttiya wolqqay issi oorata keexxetida keetta giddon suure oottana mala koorintiya wolqqa aattanawu maaddiya ha elektronike buquray gatee giyan aappunee?

Aaho samppaan miccetti uttida yeechchaa bollaan zo"o ashshoy boynay boyyee dumma dumma baribbariyaa qommoy de'iyaagaara mashshay maaraara uttidaagee xeelliyoode ma ma gees.

Beni wodiyan issi issi asay kase banttaw go'ettiyoo kaamiyaa ceeggiyoorin bantta son essiiginne hara asaara issippe karen miishshaa qanxxidi go'etoosona.

Wolayitta mara boyinay sa'an maarayi bayizzanawu wottooge beettes. Qassikka a madaabbariya sharaa bollankka hegaadan madabi wottoogee diya qoxxin pala mal'iyagee beettes.

Cora attumanne macca asati issippe gididi issi keettaa giddon eqqidosona. Ha asatuppe sinttan eqqida issi maccassiya ba huuphiya xaaxetta uttaasu,

Dato asay uuttaa puutiya bari kushiyan oyqqidi qassi amarida asay niittaa bookkiyo aylliyanne shoodiraa oyqqidi sinttawu simmidi biiddi de'oosona. Ha asaa giddon macca asaykka walahetti uttiis.

Qeeri baajaajiya biron ogiya kiyada hemettaa doomidaara hagan tawu beetawusu. Issi meray maata mala gididdo gishshawu bollaa gentanawu baagaa koyukku.

Musuluume ammanuwaa kaalliyaa asati bantta xoossawu goyniyoo saatee gakkin ubbaykka goyniyoode sinttaara heezzaa gidiyaa attuma asati qamisiyaa maayidageti aysi bantta gulbbatan gulbbatidonaa?

Issi gimbbiyaara diretti uttida keettaa kareen dumma dumma woyshshaappe oosettida aleeqqi uttidabaati beettiyoode issi asi sinttaara utti haasayisaiyaageenne usuppunna gidiya asatti qassi siyiyageetyi doosona.

Asay soo giddon wuyigen wottidi sawiyya peenuwara de'iyaa cuwaa cuwayyidi keetta sawissanaw go''ettiyo dumma dumma kushe hiilati medhdhiyooge giya bayzzetiyaaga aybbe?

Wogga aaho keettaa giddon puulattida oyidiyan uttida galchchay beettes. Ha galchchayikka haakki haakkidi uttidosona. Ha keettayikka keehi daro asaa ekkiya daro aaho keetta.

Issi adil"e ciishsha meraara de'iyaa koote malatiyaagaa maayida bitanee ba kushiyaan madooshshaa oyqqidi godaan mega mittaan masimaariyaa xishshiiddi de'yaagee beettees.

Ganddattiya heeratun daro wode asay goshshaa gadiya gidin bantta diyosaa hara do'ay gidin mehee gelidi moorenna mala giidi gom"oriya diroosona.

Issi sohuwan issi mala buquratun dumma dumma qommo dozati tokkettidaageeta gidishin, ha buquratu meray ay malee? buquratuppe xoqqu giidi aybi de'ii?

Issi bitanee daraphphan uttidi haasayiiddi de'iyaaga gidishin, I maayido maayoy awa heeraa wogaa qonccissiyaagee? Ha bitaniya sinttan de'iyaabati aybee aybee? Appe guyye baggaara aybi de'ii?

Issi suuqee sinttawu simmidi xeelliyagan daro ayfaa ayfe katta qommoti beettoosona. Muuzee qommoora dugekaqetti uttidaagaa gidishin teerida manggoyqassi garssa baggaara ziqqan beettees

Zammaana huuphiyaa qanxxiyoo osso keettan oottiyaa izaawu bakushiyan wottudi uttido saatiyan muleera aappun cachchati de'iyoonaa? Huuphiyaa qanxxiiddi de'iyaa bitanee ayi mala maayuwaa maayidee?

Kaacee ayyoo adussa gidido qassikka xaaxetti uttido kare medoosatuppe issuwa gidida niyaalay beettees. Ha niyalaassikka oyddu tohoy de'iyaageekka addussanne keehippe lee"e.

Koorinttiya mittay koorinttiya wolqqaa issisaappe harasaa aattiya shubota tuuqiyagaa. Ha mittay elle musennaadan zayitiyan doyisettidinne dumma dummabaa tiyetti giigidi eqqees.

Usuppun kilo giddo xekkaa kilinikyaa yaagiyaa haakkamo keettaa karen de'iyaa xifaatee he hakkamo keettay waatidi asaa harggiyaa hakkamiyaako odiidi de'ees.

Issi maayuwa sikkiyo maashinee beettiyaagaa gidishiin garssa bagaara zo'o maaray asamaretti uttiis. Ha maayuwa sikkiya makiinaa meraykka muqaqe bottanne a bolli qassi kireenne harabattikka doosona.

Ambbaa geshshatetta naaganaw amarida naati issippe shiiqidi issisan zeeretti uttida miiriqqaa denttidinne pittiidi de'iyaageetuppe guyye baggaara hara cora naatikka de'oosona.

Issi arssa maccassiya cora siinne de'iyagan karetta jabbanaappe ayfe tukkiya tigayda de'awusu. Ixxaanaa cuwayiyo shaateekka I matan uttidi de'iyagee beettees

Issi geessaara adussa gidida zo'uwaaranne boottaara walahan de'iyaa miizziyaa qooriyaan gelissido buquraa sunttay aybee? Qassi ippe ha baggaara de'iyaa do"atu sunttay oonee oonee?

Issi gastta bitanee ba kushiyan xafiyo miishshaa oyqqidi hakko simmidi asayo aybaa kiitaa attiyakkonne ereeti? Keehippe puulatida sohuwan uttida kaaletiyaaga sunttay oonakkonne ereeti?

Giyaappe shammiyoobata shammi simmidi a bolli wottidi soo eehanawu maaddiyaa buquraa sunttay ayba getetti xeegettii? Qassi ha buquraa meray ayba meree?

Toophiyaan hiwot qaale woosa keettaa wolayitta sooddo yumburshiya heeraa meecciyo keettaa yaagiyaa erissoy diyagaappe sintta baggaara cora keettati ziiriyan de'oosona.

Issi mishiriyaa tukkiyaa essada tigaaydda de'awus. ba sinttanikka cuuwaa ixanaagaa cuwayayda de'awus. akka bootta qamisiyaa maayada keehippe lo"awus i meraykka arssa.

Issi ambba giddon issi mala kaameti issippe dooreti uttidaageeti asaassi issi heerappe hara heera yuuyyanaw maaddiyaageetanne qassikka issi buquraa caananaw maaddiyaageeta.

Cora asay issi keettaa Karen ya baggaaranne ha baggaara uttidi ayba oosuwa oottiiddi de'iyaba malatii inttessi? Ha asaa matan aybi de'ii?

Coraa asatiwolaytta wogaa qonccissiya mayuwa mayidi bollaarakka qumaayidi ha simmidi issi wodoro malaa oyikkidi issoy he wodoruwa qanxxishin xeelliyageeti beettoosona.

Nu biittee Itoophphiyan asay banttana huqqunanawu koyidi yiida kare biittaa oonatettay de'iyo asata oletti xoonido sohoy Toophphiyan awa getetti xeegettii?

Shooqa bollan issi mitta boyyiya giyo doozay tohetti uttidaage de'iyaaga bookkidi anccidi bayzziyoode keehippe daro marccuwa demissiyooga neeni eray ?

Jabana taman wottidi, a bollan tukkiyaa tigidooge penttiidi de'ees. Qassi ha jabanappe guyyenne ushachcha baggaara dumma meraara de'iya magalashshoy de'ees.

Cora wogga attuma asay sintta baggara eqqidaaga giddon issoy wolayitta telbejjiiniya pomppa oyikkidi ayi odii? Eqqidaageetu qoodayikka xeelliyoode woyisaa gakkane?

Bootta woraqataa bollan kaqetti uttida caammay beettees. Ha caamaassi meray karetta gididi darotoo gaxariya heeran diya asay wottidi giyaa be'ees

Issitoo cacafiin bitta ubbaa sawuwan tonggu oottidi sawettiyaa buquray sa'an kushshiyaan oosettida ba malatiyaa maatan heezzu miishshati uttidaageta qoncciyaan be'oos.

Daro mittaa ayifeti hegeetikka mangguwa teeray afkaaddoy, timaatimee, burttukaaniya teeray qassikka sunkkuruutoy diyagee bayizzanawu shiishshi issisan doori wottoogee diyagee beettes.

Asa ubbay eraa demmanayoo adussasaa beenan maxafaa ekki nababana mala nababiyoo sohuwaa giigisi wotti naagiyoo sodo guutta laybereriyaa yaagiyaa soohoy de'ees.

Nu heeran issi baahilaawe quma keeta diyaagan ka"iyaa katta diyaagee keehippe mal"es. Hegaa kaallidi nu biittaa yelaga naati daroto he quma keetaa go'etoosona.

Hagee xaacetu yaa'aa, eta dumma dumma danuwaa waatidi teqqanawu danddayiyakko qassi hara hara deretettaa waatidi naangana danddayiyaako etasi baxuuxisidi odiyoogee beettees.

issi irzzuwa giddon de7iyaa duummaa duummaa misiletinne xuufeti ayba kiittaa asawu attanawu koyidde? irzzuwaa yuushuwan de7iya duummaa duummaa mera qaalameti aybaa maadiyonaa?

Mela diyaa ushshay uyettiichido birilliyaa meray karettaa gididoogee sa'an zin"i uttiis. qassi ha birilliyaa bolli meettaa yaagiyaa xifatee xaafetti uttiis.

Issi leemo keettaassi pengge ginan xoqqu giidi gattaa bollan uttidabay aybee? Ha keettaa penggiya matan sa'an godaara zemppida buquray aybee? Asay ay oottiiddi de'ii?

Naa"u ayyeti aybakko awan micetti uttidagaa yaanne haanne awan atti atti yeggiyoogaa ba'aydda taani be'aydda taani jaallada eta miyiyaa eqqaagas.

Hagee beni ba meeze woykko ba kushshe hiillaa woykko eratettaa go"ettidi medhi'ido woossa keettaa. Ha woossa keettay nu biittee Itoophphee giddon de'iyaaba malatena.

Naa"u naati issippe gididi naa"u bootta deeshshata heemmidinne etaara goodi goodi kaa'idi bettiyaageeta gidishin etappe issina ha simmada miiccaydda de'awusu.

Hara biittappe olaa gaasuwan ba diyoosaappe aggidi baqataw yiida asay nu ambbaa yuushuwan keehi metootidi doosonanne etayyokka aqiyoo keettay xayoogeeti guuttabaa shiishidi keettadan oottidi de'oosona.

Issi arssa ordde yelagay bootta shuraabiya mayyidi zammaana wodee ehido uttanawu injjetiya karetta oyidiyan uttidi haa xeelliiddi qofaa shikki giis.

Issi keettaa shuchchappenne biraatappe keexxiiddi de'iyogee muleera appun bira wurssaanawu de'iyakkonne ereeti? naa'u asati issi mala maayuwa maayidi miittaa bollan ayba oottiyonaa?

Issi bootta miishshay diyaagaa bollan qassi bootta mishshaykka beettees. Shin ikka keehi daro lo'enna. Aara diya miishshay kushiya qanxxiyo miishshaa.

Issi wogga keettay bulla meran tiyetti uttidaagaassi maskootiya bollan bootta meran ayibakko xaapetti uttidaagaappe guyye baggan xiidda giyo mittay toketti uttis.

laabooshshaa aginaa yaagiya xifatee beetees. ha wolayttattuwan xaafettidi appe garssa bagaara diya xifatetta qonccissanawu qassi haraatikka doosona. hegee keehi lo'ees.

Issi mittaappe oosettida heezzu xekkaara de"iyaa buquraa woottiyoo miishshay diyaagaa bollan de'iya heezzu xekkatunkka dumma dumma qommo bollaanne huuphiya puulayiyo miishshati de'oosona.

Seeraa naagissiya cora xaacceeti issi sohuwan shiiqidi mittaa ayqqidoy waatanasee? Etaa giddoppe issoy ba huphiyan wotido bottaraa de7iyagee aybaa geetetti?

Heezzu asati issippe gididi issi sohuwan ba kushe silkkiya oyqqidi xeellidi de'oosona. Naa"u asatup giduwan koxxee bettees, qassi issi asi karettaa birataa oyqiis.

Bootta maayuwa adussaa maayada bari huuphiya lo"iyagaa dadissada arssa maccaasiya ha simmada eqqaasu. Ippe ya baggaara wolqqaama shuchchay pude beettees.

Karee meedoossatuppe issuwaa geetettiyaa cora duummaa duummaa meraara de7iyageeti issi sohuwan maatay kummidaga miyddi beettosona. Eeti de7iyosaykka xeellanawu keehippe puulla soho.

Wolaytta soodo ambbaa keehi xoqqa sohohuwan eqqidi xeeliyoo wode dumma dumma shuchchan keexettida keettatinne qassikka oge doonan tokettida mittati keehippe lo"oosona.

Beettiya heezzu keettatikka mittaappenne maataappe keexettida asay de'iyo keetta. Ha keettata daddahanawu daddahaa eriya hiillata go'ettidooge beettees. Keettati matan matan de'iyogee qoppiyode asaa siiqotaa bessees.

Wollaytta yettanchchay paraa bolli uttidi ba ayfiyaan manaaxiriyaa woottidi heemettidi de'ees. I uttido paraa meray bulla qassi na'ay maayido maayoy wolaytta dunguzzaa.

Dosettida Giyoorggiis guyye simmena xaaramussiyaara giyaa erissuwaa oottiyaa issi yelaga na'ay ha simmidi xeellidi miiccidinne ba sintta sintta pashkkissidi beettees.

Maggarajjaa bayzziyo keettay de'ees. Ha keettay keehippe puulaara de'iya keettaa gididi asaa bessanawu kaquwan wottido maggarajjay keettaa puulaa loyyyidi gujjiis.

Salo gufantton asaa na"aay xoossawu dumma dumma ogiyan goynees. Ba doonan bawu erettiya ogiyara xoossawu goynees. Hagaappe issoy Yesusan amaniyaa asatu issipettayn qonccissanawu goettoosona. Hagee masqqale a bollan deiyo woosa keetta sunttay aybbe? Awan dei?

Hawaasa ambban issi teenissiyaa giyoo kaasaa anaacee diyaagaa nubiitapekka issi na'ay diyaagee biidi he anaachiya anaachettidi xoonidi keehi daro miishshaa ekkidi yiis.

Cora attuma asatinne macca asati issippe issi sohuwan shiiqi eqqidageetu giddoppe attumma asati bantta gediya xoqqu oottiyode maccageeti qassi kushiya dentti uttiddossona.

Issi supper markketiya karen teeri holjjojjida muuzee mittaa bolla duge zaari kaqqi wottidoogee ma ma giyaage de'iyaaga gatee ay keeneshsha?

Macca naati issi keettaa giddon tuccetti uttidosona, issi olaa miishshaa ba kushiyan oyqqidaagee eta yashissiidi beettees, ha macca naati daro kayoti uttiddossona.

Wollaytta sooddo ambbaa giddon lewiyaa kattaa miyoonne ushshaa uyiyoo keettaa qassikka imattaa mokkiyoo keehippe kareekka soykka puulatti uttidagee haahossaappe yiida asaa huuphphiyaa shemppissanawu injjettees.

Nu biittan issi haattaa bayzziyoogan erettida koskkee des. He koskeekka qassi dumma dumma koskketussi haattaa gishiyoogan biraa keehi demmees .

Paapaya giyoo mitta ayfee miyoode asaa naata keehi corabaa maaddiyooge erettidaba. Hegaa xalaala gidenna issi issi harggetussi xaledankka asay a go'ettes.

Cora asati issippe eqqidi diyaageeti tawu beettoosona. Eta gidoppe issi bitanee keehi bobboxaama gidikkonne eti badalaa xeeliidi beettoosona. Shin iitoosona.

Boottanne adil"e meray de'iyo woraqataa bolli luxetta keettaa ginaa erissiya xuufe xaafetti uttidaagee beettees. Appe guye baggaara mittayinne keettay de'ees.

Ya baggaaranne ha baggaara uttida cora asata naa"u asati hiniira ha uttidi bantta ooso keettaa ayisuwabaa tobissishin baggayi xaapoosona, baggati ezggoosona

Issi yelaga na'ay bari huuphiyaan keeshiyara tookkidi biyaaga a miyyessaara aadhdhiya cora asati yuuyyi yuuyyidi xelidi de'oosona shin ayssi eti hagaadan haniyoona!

Cora macca asatinne cora attuma asati kwwttaa qalamiya tiyiiddi beettoosona. Eti qalamiya tiyiyo gishshawu qalamee bantta maayuwa morennaadan tuuttaa gixxidosona.

Wodee dicci dicci biyoode dumma dumma oorattabatikka nu biittaa geliyoogan asaa naatussi daro metuwa pagaliyogan asaa naata sheppissiiddi diyogee erettidaba .

Naa"u asati beettoosona. Issi cimma aaway bootta gaabiya maayidi eqqiis. Issi bitanee qassi qophphiya wottidi booraa gooyiidi de'ees. Naa"u booratu meray zo"onne bulla.

Biittaa oosuwa woyikko goshshaa oosuwa oottanawu maaddiya naa"u zaapeenne ichchashaa gidiya xikketi ha sohuwan de'oosona shin bayizziyooba gidikko shammiyaakko lo'o.

Merettay worddottiyode asaa na"aa danoy gakkees. Adhdhida layttan wolayttan saluwaa iray keehin bukkin biittay meccettidi asaa shemppuwaa worriis. Biittay meeccettiis.

Dumma dumma goshshaa mishshata issi mishiriyaa bayzzayda de'iyaara asaasi bayzzawus. giyaa giddon de'iyaa asa ubbay shammana giidi i matan eqqidagee daro asay attumaagaa.

Zo"o meraara de'iyaa xarapheezzay beetiyoosan ya baggaara de'iyaa oydeti qoodan woyssaa gididi de'iyonaa? Qassi ha sohoy ayba makkisuwaawu giigidaako erettii?

issi keettappe sintta baggaraa kehippe xoqqissidi kaqi wottido erisoy beettees aapekka ushachchaarane hadirrsaa baggara tohossa tophiyanne tophiya banddiraykka kaqetidi uttis.

heezzu macca naati issippe gididi issi diran eqqidaageetuppe issiniya maayyiddo maayyoy I bollaa bessiyaaga gidiyo gishshaw daro naati I maayyuwaan xubeetiis.

Aybinne hemeettiyabi qaaxxiyaabi beettenna asppalttiyaa ogiyaa bollan issi yelaga na"ay qophiyakka wottidaagee bollaara bootta wolayitta wogaa erissiya malaatay de'iyoogaa mayiddi kushiya pude denttidi eqqis.

Naa"u sha"anne tammanne laappun maarotetaa layittan wolaytta sooddo yumburshiya luxanawu yiya naata hashsji saro yeeta yaagiya xipatiya karen kaqqidi mokkidosona.

Naa"u macca naatuuranne issi attuma na'aara heezzu qeeri naati bantta gaden boynay hayttaa kerbbebbidi daayidaagaa giddon uttidosona. Issinna. duge sa'aa xeellawusu.

Issi ordde pooqiyassi miyyiyara guuttasay beettiyagaa miyyiyan issi adussa zambbaynne hara issi mittay beettees. Hapooqee boottanne zo'o qalamiyan tiyettidaagaa gidishin ayyoo geliyo penggee awaara de'iyakkonne beettenna.

keettaa tammay oyqqidoba keena keehippe tama laccoy pude saluwa gakkanaw denddi uttido sohuwa cora asay issippe shiiqidi de'ees. ha asay aybba ootti ha sohuwan?

oyddu asati uttidaageetu matan utida issi maccaasiya ba kushiyan silkkiya cadayda dawusu. qassi hankko asatikka o xeellidi hegan sohuwan de'oosona.

Issi macca na'iya huuphiya keehi suuppan dooqisaada yaa simma eqqidaara beettawusu. A dooqissido doossayikka macca naataa loyitti puulayiya doossaa qommo.

Alamiyaa muuzziqqa undustriiyan muuzziqqa loyttanawu lo"o cenggurssay siyettanawu muuzziiqqa miishshatti keehin maaddosona. Dumma dumma muuzziqqaa miishshatti deosona. Etta maadoy issoy issuwappe dummatees. Ha miuuzziqqa miishshaa sunttay aybee?

Nu heeraara issi issi asay hanno gakkanawukka tambbuwaa sarbbiyoogaa aggibeennaagaa kaalid he asati giyaa biidi dumma dumma tambbuwaa sarbbiyoo miishshata go'ettiyoogee eta qoheneeshsha?

Issi wolaytta cora oduwaa gattiyaa eqootaa makissuwaa aattiyo wodiyaan issi kiitaa aattiyaa bitaniyaa sunttay oonee? Qassi appe guye baggaara beettiyaa buquray ayba getettii?

Issi sohuwan biiittay beettees. Ha biittaa bollan qassi dumma dumma mitaa ayfeti boottaa shanxxan miccetti uttidosona. Hageetikka muuziyaanne abkkaadoosiya malatiyageeta.

Issi toho macca naatussikka attumawukka haniya caammay de'ees. Ayyookka meray sa"aa yedhdhiyoosaynne qachchiyoosay bootta hankko ubbasaykka qassi karetta. Qassikka meeshi meqettaa matan irrzo malaatay de'ees.

dumma dumma qayyenne qassikka kattdi miyo mitanne atakilte qommoti issippe issi shiiqidaage de'iyaaga giddon muuze qawu'e de'ees aybbanne teeri beena.

Hagee bittee bolli de'iyaa dumma dumma wogaa buqurata woykko meeze buqurata asay go"ettiyoogeta biidi ubba asaykka eta be'anawu keexettidaa keettaa.

Toophphiyaa biittan cora asaa sheshshay de'es. Ha cora asaa sheshshasii qassi katta kattiyo wogay de'es. Wogaa katta qommottuppe amarattidageti ashuwaa gaaccidoga, pilaa, santta qociqoocuwaa, unccanne budena h. h. m

Issi buuray shiiqidaaga giddon dumma dumma buqurati de'iyaageetuppe issoy woxaa gidishin,A bollan de'iya gaaccanawu woykko daaxxanawu go'ettiyo miishshay aybee? Woxaappe qommo ginaara de'iyaabay aybee?

Dumma dumma wogaa maayuwa maayidi baggay kushiya buuchchan qassi baggay kushiya xeessan wottidi shebexe caammaa gediyan wottidi duriyageeti awa dere asee?

Issi puula keettaa giddon de'iya alleeqoti apuupaa, ciishshaanne h.h.malatiygeeta gidishin eta meray ay malatii? Ha alleeqoti uttido buquray aybaa geeteettii? Keettay ay mala meraa tiyettidee?

Issi keettaa giddon puuliyaa kaa'iya oyddu naati de'oosona. Issoy puuliyaa guuppiya oyqqidi kaaiyode hankkoti xeelloosona. Eti kaa'iyo sohoy maata malatiya sohuwan.

Tullu dimttu biraa qanxxiyo sohuwa yaagiyaa xipatee bollan kaqetti uttidaagaappe garssa baggaara aaho sohoy diyagan kaamiya lambbaa ushshiyo sohoy de'es.

Issi herega malatiyaa bay de'iyoo bayzziyoo nne shammiyoo sohuwaan qooriyaan wottidi zanaqiyoo woykko asaa naatu puulaa loyttiyaa qooriyaa worqqaa be'iidi de'ettees.

Wolaytta keetta keexxiyo wodiyaan asay koyro godaa essi makkidi hega bollan meegaa sussaara woykko pooshshuwaara mintti qachchidi muruttissidi keexxees .

Arssa na'iyaa ba huuphphiyaa guye zaara birshsha yeddada miccaydda bootta kootiyaa maayada garssaara zo"o shuraabiyaa maayada kuushshiyaa xaaxa eqqada haa xeellawus.

Luxetta keettaan de'iyaa keettaa giddon daro luxxiyaa naata oyqqiyaa keettay naati wooppu gi uttidi nabaabanawu keehippe lo"i giigi naati naagiidi de'iyaagee beettees.

Issi gelaa'e na'ee toohoy arssa. akka woottido caammay qassi keehippe lo"ees. sa'aykka pitettidi puulattidinne lo"idi uttiis. i cammaa paydoykka oyttamaa heeran de'ees.

Ziiqanne xooqa giidida sohuwaan qanttaninne addussaan doolida maata meraa Maayidi keehin puulaatida sohoy beetes. Qaasikka wolayita asaay de'eanawu buuxaan keexettida wolayita keetayikka de'ees. Daarikoora yuuyi adhdhanaawukka cora uttayi de'ees

Darkko dozatuppe issuwa gididaa timmaatimmee asa naa7u daro maaduwaa immiyagee kehippe araadda sohuwan payyaa murutaa murutiyddi de7iyagee beettees hegeekka asa naa7awu daro go7aa immeess

Tungga ambbaa aysuwan de'iya beni mino aawatu haydaa qonccissiya hawultteti oonee oonee? Ha hawultteti daro layttatussi takkanaadan dere asaappenne kawotettaappe naagettiyabati aybee aybee?

asay darotoo daafura oosuwaa oottidi simmiyo wodiyaan wolqqa zaaretidi demmanaw maaddiya ushshatupe issuwanne waanatiyaaga gidiyaageeta gidishin eta gateekka haratuugappe al''ees.

Keehippe mal"iyaa qumaa kattidi miyyessaara qassi uncca, oyttanne daabbuwaa wottidoogappe garssa baggaara qassi a wottiyo saane de'ees. Haatta burccukoykka de'ees.

Bullachchy kiyoo wodiyan miishshaara diyaa asay keehi wloqaama hooteeliyaa biyoogan dumma dumma aleeqotun kumidanne qassikka keehippe puulattida sohotun bantta bullachchaa kesoosona .

Asay bari huuphphiya pashkkissanawunne bari wodiyaa aattanaw go"ettiyo sohotuppe issuwa gidida puuliya ka'iyoosan asay darotoo ceeriya kaa'iyooga issoy issuwaara cabbotoosona.

Baalay gakkiyoo wodiya nu ubbay shiiqettidi issippe kataa mi makkobare aayyiyaa tukkiyaa keehi lo'o hanota essidogaa uyiidinne issippe kaa'iidi miicciidi aattoosona.

Wode ehiddo zammana buquratuppe issuwaa gidiyaa daro go"a immiidi de'iya buquray issoy issuwaa bolli doorettidi eqqiis. Eta gateeka aappunalo eray?

Pochchee gamo moottaa wogaa katta gidishin I qassi giigiyoy badalaa xiilliya santtaara gattoogaappe giigiyo wode ha qumaa qassi gamo moottaa heeraa asay go'ettees.

Hagee maashshinee daro wolqqaama mittaa darin wolqqaa meennan keehi laafabadan maasidi molanawunne qeeranawunne qoo'anawu maadettiyoo wodee ehiido maashine qommotuppe issuwaa.

maayyuwa meecciya saamuna issuwaa issuwaa bolli wottidi melissidi de'iyo shiiqidi shammidi de'iyaa asi beettena shin ha sammuna shammiya asay de'iyakko lo''o!

Toophphiyaa waannaa ambbaa addisaaba kanttibiyaa abebe adaanachchiira cora asay uttidi ayi tobbiyoonaa? Eta giddon diyaa attuma asaa qoodayi woyisaa gakkanee

Wolaytta sooddo yumbburshee dumma dumma ogiyaara ichchashu laytaa luxisiidi shaaccido luxanchch naata aadhdhida wodiyan bonchcho hanotan maraqissidoogee dogettiyaaba gidenna .

Ha"i wodiyan daro odota demmanawu dandayissiya dumma dumma carkkuwa naqaashati de'iyaageetuppe issuwa gididaagee bootta woraqataa bollan zo"o xuupiyan xaapetti uttiis.

Macca asati shaashiya qaccidaageeti samppaa sikkiiddi diyaageeti beettoosona. Eta giddon naa"ati miicciiddi de"ishin qassikka issiniya haddirssa baggaara uttidaara co"u gaada xeellawusu.

Issi qorqqoruwan direttida dirssaa giddon issi garssaara maata mala bollaara bootta qalamiya tiyettida keettaa sinttan woga addussa yeechchaa qoqofida uuttay de'ees.

Biittaappe woykko urqqaappe munaqetti keexettida keettay de'iyaagan geliyoosaykka mittaappe direttida soho malatiyaa lo"iyaa mera malaataan tiyettida keettay beettees. Ha baggaara gidduwaan mittay eqqiis.

Wolaytta wogaa woykko alleeqo maayuwaa maayidi bantta som'uwaa poo'issidi eqqida yelaga attumanne macca asatuppe guyye baggaara ayibi beettii? Eqqida asatu giddon qophiyaa wottidaageeti aappunee?

Nu Wolaytta biittan daro asay dumma dumma kushe oosuwa oottiyoogan banttana ayssoosoma. Hegappeka amaridaageeti kattaa kattanaw, haattaa tikkanaw maaddiyaaga gidees.

Nu heeran issi qaaliwote giyoo woosa keettay de'iyaagee doommido gita keettaa keexettay doomettoosappe naa'u laytta gakkis shin hanno gakkanaw wuribeena.

Issi issi macca naati banttana puulayanaw dumma dumma puula miishata go'etiyooge eretidaba. Gidoppe attin he macca naati likkiyaape aattidi go'ettiyooge lo'enna.

Alallani muruttida masooppiya bollan wolaytta wogaa qummay booyinay, boyyee, santtay, pillaynne kittifoy beettees. Ha masooppekka merettido meratti adil"e, maata meeranne zo"o.

Issi mishiriyaa shidhdhaa boolli uttada ba tohuwaan dandiriitaa sirimma sirimma yeeddada puuttuwaa suqqayda de'iyaara beettawus. Akka daro puuttuwaa suqqada kessa uttaasu.

Toophphiyaa orttodookisee ammanuwaa kaaliyaa woosanchati coratiddi maarara eqqidi eti puniyooge ayba geetetii? Eti ubbaykka maayido maayuwaa meraykka ayba mera malatii?

macca naatu caammay hagan sa'aa bolli giigi uttidaagee beettees. qassi issi uray bana ongena mala yedhiyo shuxhcha mala keetta sohoykka des.

cora attumanne macca naati issippe shiiqi uttidi de'iyaageetuppe amaridaageeti bantta sintta uyyiyooba wottidi uttidaageetuppe harati qassi coo mela uttidoosona. .

Asaa na"ay bana alleqissanawu dumma dumma puullayiyaa miishshaa go'ettees. Hagee alleqo miishshaa bayzziyo keettan de'iya worqqappe oosettida kushshiyaa saatiyaanne qooriyan woottiyo qooriyaa worqqaa.

Nu heeran motoriyaa laaggiyaa hagiddon nu heeran bantta motiriyaan lambbay gujjis giidi asaa caaniyoo miishshaa keehi gujjidosona shin kawoy hegaa ayssi be'enee?

Issi wogga bootta sayiniyaa bolli Ashuwa xiixxidoogee dumma dumma mal'ettiyabata yeggidoogee diyagaa yuushuwan oyittay, buddeenay, unccayinne bambbaree diyagee heehi lo'es

yedhiyoode keehippe shuggidi lo"iyaa caammay naa"u dumma dumma meraara issoy zo"i ekkees issoy qassi biittaa meraa malatanaani ekkees. Qassi hagee wodiyaan yiidaagaa gididagee lo"ees.

Maaraara issi macca na'iyaa oyddu hinjjeraa tigiyoo baashiyaa wottada taran taran tigaydda de'iyaara beettawus. a ha'i hini bagga gaaxan tiggaydda de'awus.

Keehi qoodan daro shuchchan keexettida samaayye qorqqoruwa mayyida pooqee diyagee beettes. Appe gidduwan gidduwan qassimaatayinne qassikka hara diccida dozzati beettoosona.

Cora asay issippe shiiqqidi eqqiddossona. Ha baggaara issi bitanee haattaa ba kushiyan caccafiidi de'ees. Asaykka dumma dumma maayuwa maayi uttiddossona.

Heezzu qommo caammati issippe uttidaageetu giddoppe issoy bootta meray de'iyo caamma haray qassi bulla meray de'iyo caammaa gidishin attidaagee qassi karetta mera.

Issi attuma gastta bitanee ba yelido na'aa ba kushshiyaan oyqqidi meechchaa yaagiyaa xuufee de'iyoo keettaa karen eqqiis. Ha bitaneekka bootta maayuwaa maayiis.

Tohossa Toophphiya dalgga manttiya aysuwa wolaytta moottaa tonddetu eqotaa qonccissiya malaataa woykko baajiya gididi meraykka adil"e ciishsha meraaranne maata merayde'iyagaa.

Issi ogiyaa haddirssanne ushachcha baggaara keehippe daro lo"iyaa mittatinne maatati qassi qommo baggaara keehippe lo"iyaa deree mittan goozetti uttidaagee beettees.

Issi heeran woocetti uttida biitta bollan naanu giya macca naatu huuphphiyaa puula qoncissiyaa erssuwaa 'tapellay' naa'u baggara sa'an katidi eqqi uttis.

Soni zini"i shemppi ekkiyoo inddaa giigisiyoogan erettida ooso keettaa giddon meray karetta gidiidi oosettido indday keehi lo"ees. A qottaappe denddidaagan a gateekka keehi adh'o.

Cora asati ogiyaa kummidi dumma dumma qommo maayyuwaa maayyidi maarara issippe. salppiyaan ha simmidi yiide de'iyaageeti awuppe. denddidi awa gakkanaw biidi de'iyoona?

Biron mata wode giigidi wurichchi beena ogiyaara asay yaanne haanne hemmettiidi de'iyaagappe hini baggaara kaamiya laaggiidi yiiyya bityaniya sunttay oonee?

Gorddetti eqqida saaxiniyaa milatiyaagaa matan cora gaanenne qulfee kaqeetti uttagee beettees. ha doyettibeenna saaxineekka heezzu penggee de'iyooba malatees. meraykka agee bulla.

Issi daro xekkaara de"iyaa aahonne daro sohuwaa oyqqida pooqee de"iyaagaappe sintta baggaara asppalttiyaa bollan boottanne keettaa ziroy de'ees. Ha malaatawu birshettay woykko go"ay aybee?

Attumassay gixxiyoo suree meran salo meraa malatiyaagee a paydoykka muleera oydda gidaagee dakkoyettidi bayzzetiyoo keettan uttidaagee xeelliyaa asaa shamma shamma giidi amoyees.

Issi maayuwa sikkiyoo keettan daro macca naati sikkiyoo maayuwa wottiyoo sohuwan bootta maayuwaa kiree de"iyaagaa matan qitabaa yeggiyoo buquraykka de'ees.

Layttaa baalay gakkido gishshawu asay kuttuwaa kattanawu shammana mala issi yelaga na'ay a kushshiyaan oyqqidi yuushshiidi dees. Ya baggaara qassi issi bootta kaamee dees.

Keehi cora so meedoosatuppe issuwa gidiya haaree miishshaa issi sohuwappe haraa sohuwa eeppanawu madiyagee de7ees. Etikka issi kaamiyaa ogiyaraa dummaa dummaabaa caanidii beettosonaa.

Attuma naatu binaana ciiridi giigissiyo keettan issi qeeri binaanara zo"o na'ay de'iyaaga huuphiyaa ciiridi giigissiya issi bitanee appe qommogee xoqqu giidi uttiis.

Lokkomay irxxa wode mokkiya qassikka kokka kokkanawunne hara kattatura gididi daro maaduwa immiya katta ayfe. Ha katta ayfe keehi daro maaduwa imees.

Woga wogaa maayuwappe giigida dungguzza kophe issi wombbaara bolli wotti wottidooge de'iyaagappe bolla xaggan xoqqu gi uttida phooliyaagee aybne ?

Issi cima mishiriyaa mittaa bonccuwaara de'iyaga tookada hokkada yayaida dawusu. Ippe miyye baggan canccare miizzay yaa simmidi eqqiis. Adussa mittaykka beettees.

Issi Yohaanis Taadese getettiyaa bitaniyaa sunttaa oyqqida kaamiyaa buquraa oyqqidanne laammiyoosaa odiyaa erissuwaa xifatee xaafetti uttidagee beettees. I diyoosaykka shuchcha keettaa.

Ha sohuwan diya televizhiiniya be'ida uri aynne hara telebzhzhiiniya shamanawu koyenna. Qassi ikka daro bira gidiyoogaa asaassi errisiya asi baawa.

issi keettaa giddon beettiya oydee diyaagaassi meray ayi malattii? hegaa xalaala gidennan diishshin a bolli poo'oykka poo'iidi diyaagee ayssi karettaa bolli beettii?

daro dorsati ha sohuwan diyaageeti beetoosona. eta shammanawu yiida asatikka qassi taassi beetoososna. shin etawu meray bullawu baqqiyagee tana lo'ees.

Gifaataa baalay gakkiyoo wodiyan wodiyan asay kattiyoo keehi cora qumaa qommota kattiyoogee keehippe lo'es shin he qumaa miyaakko ayba mal'anaw dii?

Wolaytta layttaa laamiyaa bonchchiyoo sohuwaan dumma dumma maccanne attuma naati wogaa qonccisiyaa maayuwaa maayidi duriidinne kaa'idi de'iyaageti beettoosona. he sohuwaankka daro asay de'ees.

Xeelliyoode keehippe mooll"ida booray ba goynaa pude zaari xaaxidi merankka bulla gidaage haa simmi eqqi xeelliidi de'iyaagee beettees. Hagaa ashoy miinkka waayi mall"ana.

Wolayyta dichchss kaassanchchati hoolliya paydissi simmid ufayttiiddi doosona. Kaassanchchati xoonuwa ammotyidoogaanne Wolaytta deriya ufayssanawu keehi baaxetoosona. Eti gooliya gelissikko Wolayttan naatoy cimay ufayttees.

Heezzu asati wolaytta wogaa maayuwa maayidi maaraara issoy issuwara qoomettidi uttidanne eqqida asatu meray heezzaageekka xeelliyo wode issi mala malatees.

Issi keehi puulatti uttida sohuwan heezzu naati eqqidaageetuppe naa"ati bullukkuwa maayin issinniya qassi boottaara zo'uwaara diyaga maayada gidduwan eqqidaara dummaa ayissi maayadee?

Issi ooratta macca naatu caammay giyaa gelidaagaa gelidaagaa kase ta michchiyaa shamma ekkada yiyoo wode he caamaa gatee keehi guutta shin ha'i gujjideeshsha?

Issi maata malay de'iyo sohuwan naa''u asati heezzu qeeri naatuura eqqidaageeta gidishin, eti maayido maayuwa meray ay malee? Eta giddoppe bitanee ay oyqqidee?

Ba keettaara salo meeran goozetti uttida meran bootta gidida yeeccay woykko woraqatay de'ees. Ikka qassi asaa na'ay ba huuphphiyaan de'iyaa darobaa a bolli xaafanawu maaddees.

Giyaa giddon bayzzetiidi diya daro qashetti uttida unccati beetosona. ha unccata bayzziya asay ubbay kushiya meecetti erenna. ha unccay qassi gobban des.

Nu heeran de'iyaa issi maashiine keettay diyaagee dumma dumma so giddonne ooso keetya miishshata keehippe lo'o hanotan puulayidi oottiyoogan erettes.

Issi yelaga bitanee wolaytta odo gutaraan woykko wogeta bolla shiiqidi dumma dumma yohotu bollan baei qofaa immidi qassikka kiitakka aattidi de'ees.

Nu biittan woxa keettay diyoo asay dumma dumma kattaa qommota hiraysiyaa heeratuppe caanissidi ehissiyoogan asaassi keehi all'o biran bayzzoosona .

Asasaa woykko bettiya baanawu kiyidda cora asatti haattaa bollan wolwolluwan baanawu kiyidaageeta issi xaacee xiitiya oyqqidi etappe guyeera eqqidi yashiisid dees.

Ha beettiya maayoy wolaytta wogaa qonccissiya maayuwa geetettees. Ha sohuwan daro asay wolaytta wogaa maayuwa maayidi wolaytta wogaa durssaa duriiddi de'oosona.

Issi keetta asaa giyogeeti aayyiyo aawaanne naata gidishin aayyiyanne aaway naatu eeshshaa loyittidi dichchana xayikko naati suure eeshshaara diccanaba malati?

dumma dumma lo"iya ba ayfiyawu injjettiyabata giigisees. Hageettuppe issoy ciishshaa gidishin asay ba dosiyo izawussi immees. Hanna na"iyaa keehin puulattida sohuwan wogaa maayuwaa maayada ciishshaa bayzziyo keettan deawusu.

Issi wogga keehi puulattidi giigida ooratta keettay sinttaa haakko zaaridi eqqiis. Ha keettaassi cora penggeti de'iyageeta gidishin penggeti ubbaykka issi mala meraaninne qottan giigidaageeta.

Naa"u sohuwan tokettidi aakkidi woggaatidaaagee mela biittan tokettida xalote beettes. He xalotetuppe haddirssa baggaara de'iyaa xalotee adidhe ciishshaa ciiyyidaage beettes.

Beni uuttaa haashshidi golaa kessidoogaa wodoruwa dooqqidi mehiya qachchanawu go'ettes. Ha'i wode qassi dumma dumma puulattida oyidetakka medhdhoogeti keehi lo'oosona.

hagan daro lo'iya dumma dumma meray de'iyo maatay beetees. a matankka asay uttidi shemppanawu maadiya oydee beetees. qassi ha oydiyassi meray keehi lo'ees.

Cora asay botta naxaalaa maayidi bantta ammanno keettaa biyddinne yiydi de'iya asay beettees. Eeta giddonkka duummaa meraa maayuwaa maayidaa haraa asatikka de'osona.

Issi xarapheezza bolli duumma dumma biiraa qomotti shiiqidaageeti beettiyode eti bantta sunttaan qassi kidus giorggisiya, harariya, meetaa, hakim stouriya, hegeetanne heegeeta mala ushshata.

Toophphiyan dumma dumma asaa na"aa sheeshshay de'iyo biittaa. Hegettika hosppun tammane ichchashshappe darosona. Hagee biittane tohossa toophiyaa dalgga manttiyan Jinkka amban deiya mursse yaagiyo sheeshshaappe issuwaa.

Miizzay hargenna mala hakkamo sohuwaan eranchchan xaliyaa immiidi de'iyoogee beettees. Ha bitanee oyqqidooge merankka karetta gidida macca miiziyoo i miyiyaankka mittay de'ees.

Asay beni wodiyan keetta keexxiyo keexxiiddi buuxaa woykko gattaa go'ettes. Gidoppe attin he gattay woykko buuxay iray keehippe bukkiyo wodiyan aates.

Dumma dumma layttan guutta naati biidi ka'iyoo sohuwaa be'iyoode keehippe lo"ees. ikka qassi xoqqa sohuwaan de'iyoo giishshaw naati kaa'anwu ufayssees.

Hagan de'iya asati dumma dumma maayuwa maayidi eqqidaageetu giddon attuma asaynne macca de'iiyye macca asa xalaalee? Eti qassi aappun asee?

Baree issi mala gidido yelaga attuma naati maarara gidduwaan de'iyaa naata dooddidi ayssi eqqidonaa? qassi ha naati bolla baggara maayi uttido shuraabiyaa meray aybaa milatii?

Issi Dimmi giida deriya giddon zannqqaa sohuwa medhidoogee biron geliyode keehi upayisses. He sohuwan de'iya bootta kaamee asaa ehi simmidi?

keehippe daronne dumma dumma qottay de'iyo shuchchay issi heeran issoy issuwa bolla dooretti uttidaagee de'iyaagappe garssa baggaara yayyenan baanawu danddayay?

Ha sohuwan beettiya xaafanawu maaddiya biiree de'iyageetu giddon issi mala biireppe haray beettii? Biiriya qooday aappunee? Ha biiree uttido sohoy lo'ii?

Issi bitanee ba qooriya karabaataa qachchidaagee haa xelliiddi dees. Aappe tohossa baggaara "wolaita" yaagiyaa xuufee samaayiyan xaafettidaagee beettes. Qassikka hara xuufeekka beettes.

Beni asay balaa oottida asaa goora'iyonne ha"i Ofa alananni de'iya deriya sunttay oona geetettii? Ha derekka de'iyo sohuwa baanawu sooddoppe aappun kilo mitre haakkii?

Ha dozati de'iyo heeran away zammaana hiillaa go"ettidi haattaa ushshiiddi de'iyogee inttessi beettii? Hagaa mala ogiyan dozata haattaa ushshidi ereetii?

irzziizzoy beettiyo wolaytta shurqaappe oosettida oydee beetees. ha oydetu meray qassi keehi lo'ees. asikka uttiyode asaa keehi lo'iyaba malatees. ikka bayzzetees.

Daro asati kallo kaamiyan uttidi betiya biiddi ogiyan bantta shemppuwa xayoosona. Seerappe kare betiyogee daro qohuwaa gattiyo gishshawu oonikka seerappe kareera betanawu koshshenna.

Aaho shooqan naa"u asati eqqidaageetu ppe guyye baggaara diyabay ayibee? Ha goshshan tokerti uttida baa sunttay ayiba geetetti xeesettiyaakko yootite?

Aaho kaamiya ogiyaara woykko aspalttiyaara issi wogga kaame duge simmidi yiiddi diyagee beettes. Appe gaxa baggaara qassi dozzay diyagee beettees.

Ha sohoy keehippe lo"ees. Ha sohuwaa giigissanawu qassi daro biray kiyidaba milatees. Qassi dumma dumma malaatati de'iyaageti karettan zo"uwaan tiyetti de'oosona.

Issi dumma dumma mittaa issuwaa issuwaara misimaariyaan xishshidoogaa gidon qooday keehiippe daro gidida adildhdhe mala mera mattaa koottay osetti shiiqi uttiis.

Issi maccaasiya karetta meray de'iyo shaashiya qacada, qeeri na'aa ba'ada miiccaydda eqqaasu. Ha maccaasiya eqqidosona sohoy adil''e ciishsha meray de'iyogaa gidishin I na'aykka miiccees.

Issi qeera na'ay zammaana olaa miishshaa medhdhidi mali be'iiddi de'ees. Hegeekka ayfiyan matayidi bessiyagaa wottidi morkkiya bolli yeddanawu xeelliddi de'ees.

Maccaasati bootta maayuwa maayidi irzzuwa medhdhidi gulbbatidi bantta kushiya pude duntti uttidosona. Eti gulbbatigeeta haara yaa uttidi dato asay eta xeelliiddi de'oosona.

Kattaa birata bashiyan kattiiddi de'iyogee beettees. Stooppiya bolli wottidi zo"o chifise milatiyabay ka'iiddi de'iyagee beettees A giddon qaaree gujetti uttaagee beettees.

Issi issi macca naati wodiyan wodiyan dumma dumma ooratta maayoy yiyaagaa maayanaw amottiyoogee lo'oba gidi uttidi issi issi bollaa bessiyaa maayuwaa maayiyoogee eta iiteneeye?

Ha giddon nu heeran dooyettida kaafee keehi puulattidi ayb lo'es giidetii shin asay hegaw gelidi go'ettenna shin ayssi he sohuwaa gelokkonaa?

Geela'o na'iyaa ba huuphphiyaa orddiyaan dooqqada qassi qoodan heezzaa woykko oyddaa gidiyaa dadettida huuphphiyaa ba kushshiyaan oyqqada yaa simma xeellayda eqqaasu.

Deriya huuphiyaara duge simmidi goggiya wolqqaama haattay beettes. Ha haattaa doonnanikka issi dicci uttida dozzay qassikka hara dozzati diyageeti beettoosona.

Daro mittaa puutiyaa zeridi mokisido hanootaa be'iidi de'oos. ha mittaa puteekka qassi tukkiyaa puutiyaa milatees. tukkeeka nu biitteessi daro go"aa immees.